Mekpɔ nuɖuɖu aɖe yi ke nye wakye, atadi, abladzotɔtɔ, eesabala, koklozi, makrin kple sala yi ke nye nuɖuɖu.

Ame gbɔsɔsɔ geɖewo wo le ƒuƒoƒe aɖe eye aɖaka le wo gbɔ eye ŋutsua ɖe bɔbɔ dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe akɔme.

Mekpɔ e… nyɔnu wɔme eve kple ɖevi wɔme etɔ̃ wotsi tsitre ɖe mɔto eye wotrɔ megbe de amidoƒe aɖe.

Eʋu gbɔsɔsɔ ɖewo le teƒi ɖe eye wobi dzo eye aƒe agbɔsɔsɔ ɖewo hã wobi dzo kpeɖe eʋuo ŋuti nenema ke eye mele gbɔgblɔ me kuraa o elabe wobi dzo ale gbegbe.

Mekpɔ ɖevi xexleme andre wo bɔbɔnɔ antrɔe legbe aɖe dzi eye wo nɔ dze ɖom nɔ nu kom eye mekpɔ kotoku aɖe le ɖeviawo ƒe akɔ me kple nane.